Atye ka neno dako mubedo oruko kor bongo matar kume dit okedo wiye ki uci macol tye mubedo tye ka dongo bul gin ki laco mo tye mubedo i ngette bul tye ka dongone kun dano woto ki myel.

Atye ka neno cing macol nyig cing aryo mu mako koc lapim kwiti me two korona tye i cinge koce wiye nen makar

Atye neno ot muteggi mutii ma doggolane kiguro bao wang ot kiguro bao ot man kiguro wiye bati ma dong tye ka tii-o ot man kicweyo kome ki daba ma dong oteggio ko ko tye ka nen i kore ki yadi

Atye ka neno got madit ma olworo teng gang mo ma kiyubo i nget got ki dog pii ki pii man godi tye i dyere ki teng godi man olworo lum lum

Pii ma tye ka jure i di godi teng pii gangi pa dano ma kiyubo tye godi matino ki godi madongo tye iteng pii i nget gangi ma dano bedo iye